babbaxxino dani uduunnicho babbaxxino dani uduunnicho yineemmohu hiittooho babbaxxino dani uduunnichi maaho hasiisanno babbaxxino dani uduunnicho mama anfanni babbaxino dani uduunnicho abbihu ayeeti.

mini uduune mini uduune mine horonsi'nanniho gallanni uduuneeti yinayihu galate haronsi'nanniho mininna gallanni uduunira badooshu maati mini uduuniti horosi maati.

Mininna biirote uduune, mini uduu'ne yinanihu hiitoho, biirote uduune yinanihu hiitoho, lamunkuhu badooshu maati, mininna biirote uduunihu horosi maati, biirote uduuni hoogiro makinanni

minenna gallanni mine mineeti yinannihu mine goxatenna ka"ate loosi'nanniho gallanni mineeti yinannihu mine ikkasi diafootto gallanni mine mayiira mi'nineemmohokka isi.

Aduwu agarano adawu agarano yaa maati uyitano horoseno hitoote adawu agarano hitorichoti aduwu agarano hooguro mayi qari iilano aduwu agarano heera maa kalitano.

Hodhishsha hodhishsho horosi maati hodhinsannihu mamiichinni mamiraati hodhishshu hoogiro maikkinanni hodhishshuuti isi horosi maatikka hodhishsho yaa yannillichu hodhishshi giddo kaa'laari mittoho

baadi xagga, baadi xaggaati yinanniti hiittoote baadi xagga kalaqinohu ayeeti baadi xagga manchi beettira kaa'litanno? baadi xagga xibba hursitanno yite hedattoni hige hursitannonso dihursitanno.

afantino gashaanonna annuwa afantino gashaanooti yinanniri hiittoreeti afantino gashaanonna annuwate badooshshi maati afantino gashshaano mama afantannote annuwaho yinanniri aye'ooti

Muuzziiqqa, muuzziiqqaho yaa mayate, muuzziiqqu manchu beettira mayi horo aano, muuzziiqqu hoogiro mayi qari iillawo, muuzziiqaho yaa manaho horo noosi yite hedatto, muuzziiqqu yaa mama kalaqami

Giwirinna giwirinaho yaa mayate giwirinuyiti horosi maat giwirinu hoogiro makinani giwirinu noo dafira maa afinani giwirinaho yaa manchi betira horo noosinsi dinosi.

Afantino gashanona anuwwa afantino gashano yaa maati afantino gashaano hoguro mayi qari kalaqamano afantino gashano yinoyi dafira maa afinani afantino gashanona anuwate yinemori hiiko hedhaworeti.

Babbaxxino dani uduuncho, babbaxxino dani uduunchoti yinannihu hiittoho, babbaxxino dani uduunchi maaho horonsi'nanniho ,babbaxewo dani uduunchi hoogiro maati qarru, babbaxxino dani uduunchi giddo mitto ku'latto ?